Munofundira ana huri kutange chikora uhu hwepashi ,munosisa kunge munendau, haufaniri kuti hugare hwaka tsikinyidzana ba, hunode ndau yakakura.

Hwana hwemazera anenge etanga fundo yepashi hunototarisirwa kuti muchikora mavo mavanofundira munge mune zvihlayo zvinonga zveienderana nemazera avo.

Munozviziya ere kuti zvine utano kuti ana ambowane mukuwo waanombobuda pabanze eimbofunda ari pabanze zvine zvezvinodetsera kuana eifunda eione ntaraunda yawo.

Hwana hwedu huchiri kutanga kuenda kuchikora huyani, hunosise kuti hukamboti funde funde hwomborya ngekuti hutano hwahwo hwakakosha maningi.

Hwana hwedu hudodori huyana huri kutanga chikoro hunoto fundiswawo hwakato gare pamazvi hlayo zvinonga zvei enderana ngezera ravo.

Hwana huri kutange kuguma pachikora hudodori ahusatu hwofunda kunyora. Pakurutu hunonyanya kufunda hweisenzese zviro kutamba nezviro.

Fundo yepashi yekutanga hwano uhoho hunonga hwei tatichwa hweitotamba hunotofunda kudaro kubidikidza ngekutamba huri hwega ngemutatichisi.

Mhatso dzinofundire hwana hwedu hudoodori hunonga hweitange chikora dzinosisawo kunge dziine zvihlayo nezvimatebhura zvakhona zvinonga zveienderanawo nezera reana.

Fundo yekutanga yakakosha maningi muupenyu hwemwana. Ndiyo inoite kuti mwana akone kunyora. Ndiyona inoita kuti mwana akone kuerenga.

Wape mwana fundo yepashi, watope mwana uwowo nhaka yeupenyu, ngekuti kweshe kweanohamba unenge wokone kunyora, unonge wookone kuerenga.

Kazhinji kakona munonga meiseenzeswe mitombo yakaparadzana panosisa kunge paine panobude mvura pasinde kuitira juti munhu apedze kubate mitombo osambe nyara

Kufunda vantu veyisenzese michina yechizvinozvino, kurukubvira kumazera epashi. Vana vechikora chepashi votofundawo veyisenzese makhompiyuta.

Hwana hwedu hwemazera epashi, huri kutanga kufunda, hunonga hweitombodawo nguwa yekuti humbotwasanudze makumbo. Saka hunosise kuakirwa zviro zvekuti hutambise.

Munofundire ana edu emadzera epashi dzinosisa kunge dziri mbatso dzakavharika musingachayi zuva musinganayi ngekuti achiri kude utano hwakanaka.

Mwana eyi pinde mu chikora chepashi zviyana chakakosha ngeche kuningira kuti wa wana ere peku gara kugara kwakona azi kutsikinyadza ere.

Mafundire anoite ana emazera madoko arikutange chikora nguwa zhinji anonga eifunda ngemifodho dzimweni dzemukuwo zvinonga zveinyorwe kumadziro eierenga.

Hwana hwedu huri muzvidzidzo zvepashi hunonyanye kufunda hweibata maningi kubudikidza ngekuone mifondo hino zvakadaroko anofundisemwo anosise kuti awanze mifondo mavano fundira.

Ngatidakarire kutumira ana edu kuti aende kuzvikora zvepashi. Kuzvikora ikweyo kune vadzidzisi vakafundire basa ravo vanonga veivafundisa kubvire pakutanga.

Kuendese mwana kuchikora chepashi unonga watomupe upenyu. Ngekuti ndoopaanonofundire kunyora mazina avo, kuerenga mabhuku, zvinotomudetsera.

Zvikoro zvemazera epashi zvinosise kunge zvakakomberedzwa zvakakonywa nguva zhinji. Kuti ana asandobuda nguva yechikora anochekerwa masoro.

Chanakire fundo yepakati mazuva anaya ngechekuti ana otofundiswa mabasa aanonga eifanira kuzoita kutiapedze chikora, aanesekiba kutsvage mabasa.

Kuendese mwana vako kuchikora kwakanaka maningi ngendaa yekuti anotonofunde mabasa amweni anotozo muraramisa. Amweni arikufundire kurima otobveyo otouya otorima pamuzi.

Ana efundo yepakati ngee padera anofundiswa kuite tsvakurudzo dzavo ega dzimweni dzemukuwo anombopuwa nguwa yekuti ambierenga ega pachavo.

Chirongwa chekuti ana edu ari kuzvikora zvepakati afunde ngenyara chadetsera pakurutu ana arikubveo otoziya zviro zvakawanda maningi.

Zvayo mazuva ano ere kuzvidzidzo zvedu zvepakatizvi ngezvepadera. Ana akutofunda eitofundire mabasa achadakuzoita muhupenyu. Kuti eide kuite zvemitombo otofunda eitodhibanisa mitombo yakona.

Chanakire fundo yepakati ngefundo yepadera ngechekuti ana akutofundire mabasa aanotode kuzondoita achinge akura, zviri kudetsera yaamho.

Vafundi vefundo yepakati, vaakufunda mazuwa anaya veitonasira zviro. Kuti ari kufundira kutsetsa simbi unotofunda eitotsetsa simbi dzakhona.

Watokone kufundisa mwana wako, ugume pachikora chepakati, watope mwana wowo wupenyu, watope mwana wowo basa, watowe ngemushando wake panopedza chikora cho.

Afundi efundo yepakati hurumende yakatendera kuti atofunda eitoseeenza ngezviro zvakona. Kuti weitofundire kunasire zvigayo, wotofundire zvigayo zvakona.

Tinodakara yaambo ngeabereki arikushingirira kuendese ana avo kuzvikora zvepakati. Ana arikutobveyo ootokana mabasa akasiyana-siyana.

Mwatoshingirira mukaendesa mwana wenyu kuchikora chepadera mwana uyoyo mwatomupa mushando weupenyu hwake zvichatomuraramisa katei kusingagumi.

Chanakira chikora chepakati mazuwa anaa ngechekuti ana otofundira mabasa aanokona kuita paanozosara kupedza anenge ootokona.

Munofundire ana ezvifundo zvepakati mhatso dzakona dzinosose kunge dziri mhatso dzakarongedzeka, muinewo ndau yekuti anokwanise kurongedzere mabhuku awo.

Mphatso dzinofundire ana ezvikora zvepakati, dzinosisa kunge dziri mphatso dzakahlamburika, ana eiwanawo pekugara pakanaka nepekunyorera pakanaka.

Ana edu anonga ari kuchikora chepakati nguwa zhinji anonga eyifunda eigarepo. Sakei anopuwe mbatso dzinenge dzakarongedzeka zvakanaka dzinonga dzine zveshe.

Tiri kudakara yambo ngedando riri kutorwa nehurumende rekuramba eiaka zvikora zvepakati ana achahambi mumango wakareba eihambira chikora.

Ana echikora chepakati anofunda ngenjira dzakaparadzana dzimweni dzemukuwo anodhibaniswa pamwepo nyanyeyi eifundiswa maererano neutano hwawo.

Ana ari kuchikora zviyani, anofundiswa ngenjira dzakaparadzana, dzimweni dzemukuwo anokumanidzwa pamwepo ofundiswa eipuwe mukana, wekubvunze mubvunzo.

Ana haanenge ari pachikora zviyana haandoti takataka bhuku eindofunda ane mukuwo waanombozwi budai kubanze ombonovhure ndxondo eimbochaiwa ngembepo.

Abereki tinokurudzirwa kuti titsvake mare ana edu afundewo kusvika pazvikora zvepakati ikwona ndokwaanenge otanga kufunda zviro zvaachada kuzoita muupenyu hwake.

Ana echikora anofunda kubudikidza ngenjira dzakaparadzana dzimweni dzemukuwo anofunda arimumwemo mazera acho eshe nyanyei eifunda ngezveutano.

Ana eyi taticha ku zvikora zvepakati ano taticha eyi senzese kunyorerwa pa madziro ano senzesa zvee micheni yechi manje manje.

Mukuedza kuderedze ndau muzvikora tinoona nguwa dzimweni ana kuzvikora zvepakati eiata mibhedhu yakati umweni uripadera umweni uringedzasi.

Ana echikora chepakati anombofunda akandhibaniswa nguwa zhinji anenge eifunda maererano nezvehutano hwawo.

Ukaendese mwana wako kuchikora chepakati wape mwana wako basa rikuti azoita unotowane mushando wake kubudikidza ngezvanenge afundira ikona.

Zvikora zveshe zvino sise kunge zvaka komberedzwa zvakaiswa magedhi anokonywa kuitira kungwaririra midziyo inonga iri mukati mwo.

Ana edu arikuchikora zviyani anofundiswa ngenjira dzakasiyana siyana dzimweni dzemukuwo anobudiswe kubanze eifundiswa aripamwepo.

Emachechi akawanda maningi arikudetserana ngebandiko rezvedzidzo kuake zvikora kubvire pashi kugume zvikora zvepadera.

Ana edu akunofunda fundo yepakati anosisire kuti afundire mbatso dzakahlamburuka yekuti aahambi mumango eibve mune rimweni kamuri eipinde mune rimweni.

Hurumende inokumbirwa kuti iake zvikora zvepakati musinte munogara antu kuitira kuti apedze dambudziko reana anokwire mabhazi kuhambire chikora.

Zvakabaanaka yaambo kuti ana edu ayani ari muzvikora kuti eihamba mumango wakareba ahambe ngemabhazi asagumeyo aneta .

Vafundi vefundo yepakati vanofundawo vachiseenzeserwa kunyorerwa pamadziro. Vanonga vainewo zvihlayo zvakahlamburuka.

Kuzvikora zvepakati nguva dzimweni vanotofunda veitonyorerwa kuma dziro handinguva dzeshe ba dzavanofunda veyi seenzesa nyara.

Kuzvikora zvepadera- dera vana vofunda kakurutungekuita ngekuita tsvakurudzo hino pazvikorazvo panemhstso dzinenge dzakadzara micheni yokuti vaite tsvakurudzo dzavo zvakanaka.

Kufundise mwana wako kuguma pafundo yepa dera dera kwakanaka maningi mwanawo aaneseki ba kuti apinde mabasa mwaanenge eitsvake mabasa .

Pazvikora zvepaderadera ana anenge oofundira mabasa anode kuzoararamisa muupenyu. Panofundiwe zvidzidzo zvinenge zvakapambauka zvimweni zvinosanganisire udhogodeya ngekubika, zveshe izvona.

Ngendaa yekuti ana edu kuzvikoro zvikuwani anofunda nguva zhinji eiita tsvakurudzo ndinoona pazvikorapo paine mbatso dzekuti ana edu aitire tsvakurudzo dzinonga dzeisanganisira michina yechizvino zvino.

Mhatso dzinofundire ana ari kufunde zvidzidzo zvepadera dera dzahlamburuka dzati siyaneiwo ngedze zvikora chepasho zvihlayo zvakhona zvahlamburuka.

Kudhayakwo kwaizi hayi mwana wendombi aendi kuchikora chepadera asi tinobonga zvinezvi takudziona ndombi dzazaremwo muzvikora zvepaderazvo.

Zvakanaka yaambo kuendese ana edu kuzvikora zvepadera-derayo. Ana anofunda eiwane zvitupa, zvinoite kuti awanewo mabasa ngekune dzimweni nyika.

Ana ari kuzvikora zvepa dera dera achafundi kuona matenda eyierenge mumabhuku. Ari kutofunda eitohloye zvitenda ngemucheni yakona.

Vafundi vefundo yepadera dera Vanofundira mumbatso dzakahlamburika mbatso ndidzona dzinenge dzeisenzeswa muchina yechimanje manje panguwa yanenge eitaticha.

Zvakanakawo kuti ufundise mwana wako, agume kuchikora chepadera ichi. Izvona zvinodetsere kuti mwana wako, awone mabasa epamusoro epadera.

Munofundira vafundi vefundo yepadera-dera, mwakahlamburuka, zvihlayo zvakhona, ngemagariro akhona. Zvasiyanawo ngezvikora zvedzasi.

Ana edu paanoenda kuzvikora zvepadera derazvo anohiniwe mbatso dzekuwata dzimweni dzemukuwo anoata ari airi dzimweni dzemukuwo ari umwe.

Watofndise mwana wako kuguma kuchikora chepadera dera wototarisire kuona kuti mwana wako unoonewo basa yepamusoro rinoenderana nefundo yake.

Zvikora zvefundo yepadera tikaningira teigumepo zviyani panonga paina mhatso dzakawanda maningi dzinonga dzeienderana ngechifundo chinonga cheitwapo .

Fundo yepaderadera yasina ngeyenhasi ngekuti zvizhinji zvakona anosenza ngekuite tsvakurudzo sakei mweiona kazhinji kakona anonga aine michini yechizvinozvino.

Mwaizviziya ere kuti ayani anohine mutombo ayani ngeanonasire mutombo yacho akatozvifundira payani kutoenda kuchikora chepadera dera kofunde izvozvo.

Mbatso dzinogare ana paanenge ari kuzvikora zvepadera-derayo dzinonga dziine zveshe. Pekurongedzere mbatya panonga paripo pekuerengera panonga paripo.

Chazvakanakira ukagumeyo kuzvikora zvedera iyo, aurashikiba, kazhinji kakhona anonga akanyora pamadhoo akhona zvinoizwemwo. Unotoziya usati wangena.